Kunewo zvirwere zvinoti zvikauya mundau kana munharaunda zvinode kudziirirwa ngekuti zvimweni zvakona zvinotapurirwana saka zvinenge zveida kuti vantu vadhloke zvidhloko zvinodziirira zvirwere izvi.

Vana vanofanira kuramba veiongororwa hutano hwavo kuenda vachindobairwa majekiseni ekukura nekuendazve veindodonhedzerwa kuita kudzivirirwa zvirwere.

Kune mukuwo umweni watinombosangana nedambudziko remutungu wezvirwere zvinenge zvapinda munyika. Apa ndipo patinoona vezveutano vechihamba vechibhuire antu maringe ngechirwere chinenge chapinda.

Kana munyika kana munzvimbomukaite mutungu wechirwere chauya , vanthu tinosise kuenda kudzivirirwa zvirwere izvi nekobairwa, nekubairwa ,kuitira kuti tisazobatwa ngezvirwere zvinenge zvauya.

Kunewo zvirwere zvinouya munyika muno zvatisingafungiri zvimwe zvinounzwa ngemvura zvimwe zvinounzwa ngedutu asi vantu tinofana kugara takagadzirira kuti tangorwara torumba kuenda kundoona ana chiremba.

Zvimweni zvezvirwere zvinotapurirwana zvinode kuti vantu vahlamburike vange vaneutsanana vageze maoko avo peshe pavanohambire kuchimbuzi kana kuti kugeza maoko vasati vabata chikafu.

Kune zvirwere zvekuti zvikauya zvinoda kuti vantu vagare vane hutsanana vantu varambe vadzidziswe kana kushamba pamaoko kwemene uye kushandisa zvimbuzi ngemazvo.

Antu anodzidziswa ngezveutano kuti vagare vanehutano ntaraunda yavo inge ine hutsanana nguva yega-yega. Kuitire kuti zvirwere zvimweni zvinoda utsanana zvisazotibata.

Zvirwere zvino tapurirwana kana zvi chinge zvauya munyika zvinoda kuti vantu vazvi dzivirire uno ndxoka zviro zvekuti zviku dzivirire zvimweni zvakona unoto ndxoka musoro ne muromo ne maoko zveshe wakazvi vharira.

Kune zvirwere zvimweni zvinoti zvikauya zvinodakuti vana vedu vaende kodonhedzera. Hino kana veutano kana vabhuya kudara vantu ngatiendese vana vedu kobairwa kana kudonhedzerwa.

Antu azhinji muntaraunda dzatinobva anokurudzirwa kuti vakachire ana chiremba uye nekuenda neana edu koabairisa kuzvirwere zvingadaro zveide kuuya vaone kudzirirwa.

Mukupona kwatinoita kunezvimweni zviro zvinotiite kuti tirware kana kuti zvino unze zvirwere kwatiri zviro izvi zvinofanirwa kuchenjererwa yambo mukurarama kwatinoita.

Zvimweni zvezvirwere zvinenge zvauya munyika, zvimweni zvakhona zvakadayi ngezvemadutumupengo zvinoda kuti vantu vagare vakambonye miromo, vagare vakambonya nemaoko emene kuitire kuti zvisatapurirwana.

Antu anosise kugara echizwa nekuteerera nekukona kuerenga kuti aziye ngezvezvirwere zvingadaro zvapinda munyika zvinokwanisa kutikuwadza tikasire kurapiwa ngenguwa.

Antu tinosisa kuenda kundoongororwa misi mizhinji apo tazwa kuti nyama dzedu adzisi kuita zvakanaka ngatiende kunana chiremba.

Vantu veshe pashi reshe vanokurudzirwa kuti vange vane ruzivo rwezveutano, uye kuti vaziyezve kuti nyama dzedu kana padzinenge dzoorwadza zvinyi zvatingaita.

Muntu weshe unopona munyika muno unosisirwe kunge eikwanisawo kusvike kuzvipatara kana peshe panorapiwa vantu utano hwake huone kunaka panguwa yaanenge asvike padambudziko.

PaChireshe tirikuona kuti mazuva ano vantu vaakucherawo, vachimwa mvura yakachena. Mvura iyi tinoona kuti imvura inobva mumigodhi.

Bazi rezveutano rinokurudzira vantu veshe munyika kuti vange vakahlamburuka uye vange vane utano veidzidzira kuite utsanana nguwa yega yega .

Bazi rezveutano rinokurudzira utsanana ngekudaro mvura yatinomwa inofana kunge yakachena. Hino mvura yatinomwa kakurutu muma kanyi kwatinobva mumugodhi izvo zvinokurudzirwa ndiana chiremba.

Vezveutano vanokurudzira vantu, kuti peshe pavanochera mvura, ngapange pakanaka, pakashambidzika. Utsanana ndihwo hunodiwa hweanokurudzira.

Vezveutano vanokurudzire vantu kuti vaite utsanana kunyanya nyanya kuzvikora kana kudzimba kwatinobva tinofanire kurambe techishambe maoko kunyanya tabvakachira kuchimbuzi kana tisati tarya chikafu.

Ikodzero yemuntu weshe munyika kunge kuti ange echirapiwa kana kuti ange echiongororwa nezveutano hwake, kuburikidza ngebazi rezveutano.

Ku kurudzirwa kwe zveutano kuno kwaka kosha ngekuti kunopa kuti vantu vari mundaraunda vange voziya hosha ne utano.

Kune vezveutano vano mbohamba vechixasira vantu kana kuvaronzera maringe nezveutano uyezve maringe ngezvezvirwere zvinenge zvabuda mukuwo.

Vanoona ngezveutano pasi rese vanofana kuramba vechigare pashi veironzerana kana vechiramba vechitsvakurudza maringe nezvezvirwere zvimweni zvinotambudza antu.

Bazi rezveutano uye rakabatana nerevana vadoko rinokurudzira kuti vantu varambe vechivhakachire zvibhedhleya veindofunda kana kurapiwa kana varwara.

Bazi rezvehutano rakabatana nerekukura kweana zvakanaka rinokurudzira kuti vana pavanoenda kuzvikora vange vane hutano hwakanaka kuburikidza nehutsanana.

Bazi guru rezveutano renyika dzeshe riripo pakukuridzira antu kuti aite utsanana, uye antu aite utano hwakanaka kuburikidza ngekuti vahambire muzvibhedheya.

Ana mukoti kana kuti madhokodheya ane nguva yaanombohamba echiuya muantu veivabhuira kana kuvarapa kana kuvaronzera ngezveutano .

Zvirwere zvinobate mupfungwa zvingangova zvakasiyana siyana. Zvimweni zvakona zvingadaro zvichikonzerwa nendaya yemamiriro akaite munyika kana panzvimbo patiri kana pamuzi patiri, izvi zvozotibata mupfungwa. Zvinoda kuti tidzidziswe kuti tozorarama zvakadii?

Zvirwere zvingadai zveibate pfungwa dzeantu zvirwere zvinoda kuramba zvakaongoroorwa uye zvirwere zvinoda kuti zvidetserwe mukuwo uchipo kuitira kuti pfungwa dzeantu dzisazoshata.

Vantu vazhinji munyika ino kana pashi reshe vanofanira kuwana rubatsiro rwezve pfungwa zvirwere zvepfunhwa ngenguva.

Kufundiswa kana kudetserwa nezvehutano uri maringe nepfungwa dzedu zviro zvakakosha kuti tizive tawirwa nedambudziko tinodii.

Kudzidziswa kana kuti kupuwa chenjedzo ngezveutano hwemupfungwa kwakakosha ngekuti misi intani tinoona tiine vantu vanorwara ngepfungwa kubudikidza ngekusiyana kwezviyaiyo zvinenge zvauya.

Chirwere chepfungwa chirwere chinotambudza yaamho mumiganga yatinogara. Ngokudaro kunofanire kudzidziswa vantu ,kuti voita zva vodini kuti vantu vanorwara ngechirwere chepfungwa vaone kugarika navo, kana kuti vaone kungwarirwa.

Antu anokurudzirwa kuti arambe echikoshese ndau yaanogara, kuichenesa uye kuijekesa kuti isasvipa, kusime miti nekucheke mashango nzvimbo yogara yakati hwee.

Zvakakosha kuti vantu vadzishandiswe, nezventaraunda yavo, kuingwarira kuti ntataunda yedu inoda kungwaririka,i kusime miti, kunongere marara ,ndau yedu yogara yakahlamburuka.

Vantu tinosisa tichivhakachira ndau dzekurapira Kana kuzvibhedhlera zvedu zviri kundau dzatinogara tichienda ikoko tichindoongororwa mwiri dzedu kuti dzakadini.

Ndau kana kuti zvibhedhlera kana zvipatara zvatinorapirwa ngazvinge zvingori munharaunda dzatinogara kuitire kuti nevakura nevachembera vaya vakwanisewo kukasira kusvikepo.

Muzvibhedhleya kana kuzvipatara kwatinoende korapiwa teigumeyo kazhinji tinoona muchipatara mwedu muyana mune movha idzo dzinodetsera vanthu vaya vanenge varwarisa maningi kuvatora kuti dzione kuvarumbisa pachibhedhleya.

Patino endawo ku mbatso kana ku vhakachire mbatso dzino rapiwa antu kana zvipatara pane patino ronzerwa kuti tigeze maoko edu kana tichinge ta vhakachira mbatso idzi.

Antu anosise kuvhakachire ndau dzekurapira zvibhehleya kana makiriniki kuti andoongororwa hutano hwawo nguwa yega yega

Ndau dzinorapirwa antu zvingaa zvibhedhlera zvikuru kana makiriniki zvinofana kunge zvakawanda mundau dzatinobva. Uyezve zvinofana kunge zviripadhuze nemwatinobva kuitira kuti tisahambe mumango yakareba kootsvake kupona.

Muzvipatara umu kana munzvimbo dzatinorapirwa dzinofanira kuva dziri nzvimbo dzinoshanda vantu vakadzidzira mabasa avo uye vanoziya zvavanoita kuti utano hwevantu huenderere mberi.

Ndau dzinorapirwa antu dzakadai nezvibhedhlera makiriniki ee zvinofanire kunge zvechiwanikwa zvakawanda muntaraunda dzatinogara kuitira kuti antu adetsereke ngenguwa.

Zvipatara kana zvibhehleya kana ndau dzinodetserwa antu nezveutano zvinofanira kunge zvakahlamburuka, zvakajekawo ngekuti ndipo panotarisirwa kunge pane utano.

Ndau dzinorapirwa vantu zvibhedhlera kana zvipatara ngazvinge zvichionekwa kana kuti zviriyo mundau dzatinogara zvakawanda.

Vantu kana vana vanofana kudzidziswa, ngezveutano. Izvi zvakakosha ngekuti zvinoite kuti vantu, vazoziya maererano ngezveutano, kana vasangana nedambudziko.

Kufundiswa kwezveutano kwakakosha maningi ngekuti tinoona kuti vana vamweni pavanopedza zvikora zvavo vakaenda kofundiswa ngezvehutano. Vamweni vanoita madhogodheya vamweni vanoita vana mukoti vouya votibetsera isusu kana kutirapa munharaunda dzatiri.

Anhu anofanira kudzidziswa ngezveutano kuitira kuti munharaunda munge mune vantu vanoziya ngezveutano vakawanda kuita kuti paite dambudziko vantu torumba kune vakafundira zveutano.

Antu anosise kudzidziswa ngezveutano. Dai zveutano zvaitofundiswa kubva kupuraimari kwemene vechidzidziswa zvingaita kuti pavanozosvika dera vanenge vaane ruzivo rwakakwana.

Kufunda kwezveutano kunofanokuvandudzirwa munyika uye mundaraunda kuitira kuti vana vazhinji neantu azhinji vaziye ngezveutano uye michini inoshandiswa .

Bazi rezveutano rinokurudzirwa kuti rirambe rechihamba mumiganga yatinogara, vachipa yambiro kuvantu maringe nezvirwere zvakadayi ngemadutu mupengo, kudzidzise vantu kupfeka zvivhara muromo uye kuti vangazvidzivirira zvakadini kubva kumadutu mupengo aya.

Kudzidziswa kwevantu maringe nezveutano kunyanya kwezvezvirwere zviya zvisingakombi kuti unoze chirwere chakati. Asi zviri zvirwere zvemukati kwakakocha maningi.

Kudzidziswa kweantu maringe nezveutano kunotangire kuzvikora kwemene vana vachiri kupuraimari vanofundiswa ngezveutano kunyangwe pavanoenda kusekondari vanenge vachingofundiswa ngezveutano kusvikira vaenda kudzidzo dzekudera dera iyo vanenge veingofundiswa ngezveutano.

Hutano hwedu hupfumi hwedu , naizvozvo vantu tinofanire kuramba teivhakachira ana chiremba kuti tosawirwa nedambudziko rekuzoamba ekuona tarwara pasingafaniri

Kufundiswa kana kuziiswa kwezveutano ndiana Chiremba kana anamukoti kwakakosha kuitira kuti antu aziye maererano nezveutano panguwa idzodzo.

Muzvibhedhlera kana mundau dzinorapirwa antu dzimweni dzakhona tinoona kuti indawu dzekutoti vantu vachinge varwara vanotogareyo, vechitoateyo ngekuti urwere hunenge hwakati kure.

Nzvimbo kana ndau dzinorapirwe antu zvingave zvibhedhlera kana zvipatara, zvinofanira kuwanda mundau dzatinogara kuitira kuti antu adetsereke ngenguwa kwayo.

Dzimweni dzendau dzinorapirwe antu nedzavanoone mitombo kana dzavanoona rubetsero rweutano dzinofana kunge dziri nzvimbo dzakajeka dzakanaka dzinoita kuti vantu vaone utano hwakanaka.

Zvibhedhleya kana zvipatara mundau dzatinogara zvinofanira kuwanda uye zvinofanira kunge zvine vashandi vakawanda kuti tione kurapika ngenguwa payinenge tasvika kuzvibhedhleya kana kuzvipatarayo.

Ndau dzinorapirwa antu dzingadai nechibhedhlera kana zvipatara zvikuru zvinofana kunge dziri ndau dzakahlamburika dzakajeka uye dzakanaka kuti vantu vaone kurapirwa.

Ndau dzinorapirwa vantu dzinosise kunge dziri ndau dzakanaka. Dzinoonekwe movha dziya dzinozotwara vantu vanonge varwarisisa dzeivarumbisa kundau dzimweni dzavanoona kuti vaone rubatsiro.

Kuzvi bhehleya zvedu zvikuru zvemunyika zvinofana kunge zvri zvibhehleya zvakanaka uye zvine zvikwanisiro kuitira kuti vantu pavanoendeyo vaone kurapika mune zvakanaka.

Mushi intani tinoona kuti vanthu pavanoende kuzvibhedhleya kunenge kuine milaini iriyo saka izvi vana mukoti kana madhokodheya vanofana kukasika kudetserawo vachembera.

Ndau dzekurapira antu uye nzvimbo dzezveutano dzinofanira kuonekwa dzichiwanda muntaraunda dzatinogara. Uye vantu anokwanise, vanofanira kukwanise kusvika pantaraunda idzi ngenguwa kwayo

Ndau dzinoongororwa vantu dzinofana kunge dziri munzvimbo dzakasiyana siyana kunyanya zvipatara uye vantu vanosise kuramba veiende kundau idzi veindoongororwa mwiri dzavo.

Zvipatara kana ndau dzekurapirwa munyika mwedu dzinofanire kuwanda uye dzinofanire kunge dzine vantu vanoshekerera vanotirapa vaya kuitira kuti tidakarire kuende kundau idzi.

Ana chiremba vekuzvibhedhleya tinoone kuti vane michini yevanoshandisa kuongorora ndiyo ee zvirwere zvimweni zvingadaro zveirwadza vantu zvisingaoneki.

Kuwanda kwendau dzinorapirwe antu nekwavanoona utano kwakakosha munyika ngekuti kunoitawo kuti vantu vakasire kubatsirika mukuwo wavanenge vasangana nedambudziko.

Zvibhedhlera zvipatara zvakakosha kuti tinge tinazvo munyika ngekuti iyo ndokunoponera vantu kana vachinge varwara.

Utano hwedu hunode kungwarirwa, vanongwarira utano ndiwe muridzi ukazwa chati twiii rumba uende koone madhogodheya kana ana chiremba vaone kurapa kana kuongorora kuti chiini.

Tinosisa kuramba tichifundiswa maererano nezveutano hwedu. Kuenda tichindoona anachiremba teiramba tichironzerwa maringe ngezvetano.

Antu tinosise kujaira kuramba takaenda korapiva kuzvibhedhleya kanatasangana ngematambudziko. Ngekuti ndiko kune vantu vakafundire mishando yavo yekurapa nekuziye mitombo inotiponesa.

Antu tinosisa kuenda kuzvibhedhlera tichindoongororwa nyama dzedu hutano hwedu kuti huonekwe kuti hwakamira pari tosazoemera tarwarisa taata ndopatinoda kuzorapiwa.

Kuna ana mazvikokota madhogodheya makuru avo anokwanise kutatura muntu ndani echirapa zviro zviri mundani, vatatura kudaro vanozouyazve kuimbonya.

Antu anokurudzirwa kuenda kunanachiremba vechindoongorora, vechirapiwa, vechipiwe mutombo kana kubaiwa kwemene. Vantu vanofane kufarira kuende kuzvibhedhlera.

Vantu tikazwa ngateintaita chiyayiyo kana kuti mwiri aisi kutakazeka inosisa kuvhakachira ana chiremba kana ana mukoti tondoongororwa kuti vatione kuti chinyi xhinotirwadza.

Ana mazvikokota vezvehutano vanotsvakurudza zvirwere ngemitombo ingadai Kurapa zvinenge yauya vakatsbakurudza kudaro ngativaoe rubatsiro.

Kune ndau dzimweni dzekurapira dziri muzvibhedhlera dzatinoenda kootariswa zvirimunyama dzedu uyezve kana kutorwa ngazi dzedu dzichi ndoongororwa.

Kune ndau dzakasiyana siyana munyika muno dzinoongororwa chingaa ingaa ngazi yedu, kungaa kuongororwa munyama dzedu, ndau idzi dziriyo

Kune michini inoshandiswa ndiana chiremba kana vanamukoti, inoonekwa muzvibhedhlera kana kuti mundau dzinorapirwa antu. Iyi michini, michini inoongorora mwiri dzeantu.

Ndau dzinoongororwa zviro eeh zvingadai ngengazi yedu kana mitumbu yedu dzinofanira kunge dzakawanda mundau kuitika kuti zvisatitorere nguwa patinenge techida kuongororwa mwiri yedu.

Kune ndau kana tsvimbo dzekuzvipatara idzo dzinoshandiswa kuti kana taendayo tondoningirwa ropa redu kana zviri mumwiri mwedu.

Kunewo mhatso dzimweni dzinoonekwa kuzvibhedhlera idzo dzinoongorora ropa redu, ngazi yedu kana mitundo yedu kuti ionekwe kuti aina chirwere ere mukati.

Kuzvobhedhleya madhokodheya mazhinji anoshandise mishini yechizvino zvino yayo. Inongorora ngazi, kana kuwongorora mwiri we antu , kuwona zvirwere zvirimukati kati.

Ndau dzinoongororwa ropa reantu kana kuningirwa mukati mwemwiri dzedu dzinofanira kuwanda ngekuti tinoona kuti ishiindane vantu vanoneseka ngekuda kuongororwa uku.

Kuzvibhendleya kana kuzvipatara zvikuru zvikuru tinoona kuti kune zvimwe zvimhatso zviriyo. Zvinoshandiswa pakutora ropa redu kana mitundo yedu kuti iende koongororwa.

Mazuva ano kwane michini yechimanje manje inokwanisa kuongorora ngazi yedu kunyangwe memwiri dzedu patinenge takuvara kana tichirwara.

Kuongororwa kwemwiri yedu kunofanira kuvandudzwa munyika kunzvimbo dzakasiyana siyana kuitira kuti vaya vasingahaniri kundau dziri kure vakonewo kuongororwa mwiri yavo.

Kuongororwa kwengazi nemwiri yedu, kurimo munyika kunoitwa, uyezve kunofanira kuvandudzwa kuti nzvimbo nenzvimbo dzakapoteredze nyika yedu ino, dziwanewo vanoongorora vari mudhuze.

Patinoenda kundau dzinorapirwa vantu tinosise kuona zvakanyorwa zvinokhombidze kuti pandau yatasvika apa ndipo patinofanira kuenda kuti tisarashika mukuwo umweni tikasire kupona teipa tsvaka.

Anamai anevana adoko anosisirwe kuramba veiende kuzvipatara vechiramba vechifundiswa, vechidzidziswa nekuti vangangwarira sei vana kuti vana vavo vakure vaine hutano.

Kufundiswa kana kurapiwa kwevantu maringe nezvezvirwere zvepfungwa kwakakosha yambo nekuti kunoderedza zvizhinji nyaya dzekurwara kwepfungwa.

Ana Mai anosisa kuramba eifundiswa nekuronzerwa nekubhiirwa zvakawanda maringe nezvevana. Kuchengetedzwa kwevana, utano hwavo uye kubairwa kwavo kana kudonhedzerwa kwavo.

Kune zvimwe zvinoshandiswa muzvibhedhlera ndianachiremba. Pamweni pakhona tinoona vakadhloka magirazi mumadziso avo. Izvi zviro zvavanoshandisa pabasa ravo.

Kunewo zvimichini zvinoshandiswa ngemadhogodheya kana ndiana mukoti kuongorora mwiiri yedu nekuone ngazi yedu kuti inodziye zvakadini kana kutonhora zvakadini.

Kuzvibhehlera kwetinoenda iyo ,kune ndau inongwaririrwa mitombo ngekuti pane imweni mitombo isingadi kuchaiwa ngezuwa inongoda ndau inotonhorera.

Kunewo michini inoshandiswa kuzvipatara, iyo yavanoshandisa kuongorora ndiyo mwiri dzedu. Imweni yakhona unohamba ngemavhiri.

Kune michini imweni inoshandiswa ngeantu muzvibhehlera yavanopuva ,yavanoshandisa kana voorwara veirwara vakaata zviya vanoshandisa zvimuchinizvo.

Kune zvimwewo zvinoshandiswa mukurapiswa kana mukurapiwa kweantu zvimweni zvakhona ukazviningira unotofunga kuti azvishandi mukurapiswa anhu zvingatoda kushandiswa kana kune vanotsetsa asi zveishanda kurapiswa.

Kuzvibhedhleya tikaendeyo tinoona anachiremba kana anamukoti. Veishandise zvimweni zvimichini toda kuda kuzwa kudziya nekutonhora kwemwiri yedu kubudikidza nemichini iyi.

Kune michini yatinoona kuzvipatara imweni yakona inoongorora mwiri weshe inotovheneka yoona zvirwere zviri mukati kati uyezve zveitorapika.

Kune imweni inoshandiswa ndiana chiremba muzvipatara michini inoshandira ana mai anenge aendayo ane mimba michini iyi inoongorora zvinenge zviri mukati mwendani mwamai ichiona mwana arimo kuti uri kufema zvakadini kana uri kukura zvakadini.

Kune michini yechingezi inoshandiswa pakurapisa. Imweni yakona mibhedha yekuti kunyangwe vanozwe mishana vanokwanisa kuwata, nevane mitsipa vanowata yeigadziriswa kuitira kuti panorwadza paya pasarwadza.

Kunewo zvimweni zvimashizho zvinoshandiswa nemadhokodheya nemanesi zvakawanda wqnda uye zvakasiyana siyana zvimweni zvakaite zvigero zvimweni zvakaite zvipunu hee zvimweni zvakaite zvihuko.

Dzimweni dzemishini dzinoshandiswa mukurapiswa nemadhokodheya nana mukoti zvinotidetsera kakurutu vaendeyo kuzvibhedhlera Kutambe maoko zvimweni zvakona zvinoita kuti tidonhedzerwe.

Michini inoshandiswa ndiana chiremba kana madhokodheya, imwe yacho inodhura, Asi kunyangwe zvazvo zvichidhura tinosisawo kuve tinazvo munyikwa mwedu kuti kurapika kwedu kuite nyore.

Kune dzimweni muchini dzinoonekwa kuzvipatara kana kuzvibhehleya izvi zvinoita kuti vantu vazwe kusununguka pavanenge veirapiwa zvimweni zvakona zvihlayo zvakagadzirwa zvakanaka .

Kune imweni michini yechiyungu inoonekwe muzvipatara yekuti kana muntu eirwarisisa inende yeikombidza kufema kwake kwemene nekukombidza zviri mukati kuti uri kupona zvakadai.

Kune dzimweni michini dzinoshandiswa ngeanthu mazuwa ano dzaakukwanise kuoongorora mumaphaphu mwedu mukati kati mwemwiri dzedu, kuti zviinyi zvashata kakurutu takuwara zviya.

Ana chiremba kana madhokodheya vane mishini yaanoshandisa yakawanda yakasiyana siyana yekuongorora ndiyo muwiri dzedu uye imweni yakona yekuti rapa ndiyo.

Kune imweni michini inoshandiswa muzvibhedhleya inoshandiswa ngaana chiremba. Inoongorora zviri mukati kunyangwe mamahloko edu kwemene. Kana mundani dzedu kwenene nemuzvifuva dzinoongorora.

Kune humweni huro hunoshandiswa ngemanesi, kana nemadhokodheya. Huro humweni hwakhona hunoita ingatei hunoshanda, hunoshandiswa ndianamakhanike, ngekuti aungazvizwisisi kuti hwakambofungenyi.

Kune imweni michini inoshandiswa nemadhokodheya nema nesi muzvipatara. Inoshanda kuwongorora, ingaye ngazi dzantu, mwiri yedu, kudziya kana kutonhora kwayo.

Kunewo michini imweni yakakura inoshandiswa ngemadhokodheya nemanesi kuongorora mwiri yedu. Michini iyi tinoiona kuzvibhedhlera kana kuzvipatara zvikuru zvemunyika ino.

Muzvipatara tinoona kuti mune midziyo inoshandiswa kurapa ndiyo. Mudziyo iyi mazuva ano yechizvinozvino yakanaka ngekuti inotipa isusu kuti itikombidze zvirwere zvedu pazviri.

Kuzvipatara kwatinoenda uku kune zvinoshandiswa kurapa ndizvona pamweni pakona tinopuwa mitombo yekumwa pamweni pakona tinopuwe mapirizi ekuhwira asi apa tinoona kuti tikazoendeyo tinobaiwa majekiseni .

Kunewe kunewo zviro zvinoshandiswa ngemadhokodheya nemanesi, mukurapa vantu. Zviro izvi zviro zvakasiyana-siyana, zvinoshandiswa ngemanesi aya. Zvimweni zvakhona ngezvekupimise mitombo yavanenge veipa vantu.

Kune michini imweni inoshandiswa kuongorora nyama dzedu imweni inoongorora mukati kati mumapapu mwedu mwemene ichiona zviyayiyo zvirimwo.

Muzvipatara tinoona kuti mune zvavanoshandisamwo zvakasiyana-siyana zvimweni zvakhona ukazviningira unototama neshwiro yazvo asi zvinenge zvichitirapa

Kune imweni michina yechingezi yemuchizvinozvino inoshandiswa ngemadhokodheya michini iyi ukaiona unofunga kuti pamweni michini iyi inoda kushandiswa ngevanogadzira simbi asi iyo michini ichida kutoshanda panyama dzevantu

Kune michini imweni inoshandiswa ndiana chiremba nemadhogodheya nana mukoti. Kuongorora zvimweni zvirwere zvisingaoneki ngemadziso edu isusu vantu. Asi zvinode kushandiswa muchini soo iriyo michini iriyo inoongorora.

Kune zvimweni zvinoshandiswa muzvibhedhlera apo muntu achinge arwara zviya aendeyo, kungaa kweipisha unotosvike muzvibhedhlera mwapedza motoona kuti reinyambopisha kudaro, zviriyo zvinoita kuti vantu vatonhorerwe.

Kune michini muzvibhehleya inoongorora kunyangwe vane mimba kuhloya nekukombidzazve kuti mwana uri mundani wakagara zvakadini kana kuti murudzii.

Kuzvibhehlera atingo endi kopiwe mitombo yakadai ngemapilizi kana kuti mitombo iya yakaite mvura yatinomwa zvenga, kuzvibhehleyawo kune tsono dzekubaira ndidzo, mitombo imweni inoite zvekubairwa.

Kune michini yechizvino zvino iri yechiyungu inotiongorora mwiri dzedu kutsvake zvirwere kunyase kutotolosa pachiri pachakahwara, tinosise kuishandisa tiidakarire.

Mapiritsi amweni atinopuwa kuzvitoro kwatinotenga kana nana chiremba tinosise kukona kumashandisa kuamwa ngenguwa, amweni anomwiwa mwangwanani ega, amweni anomwiwa masikati ega, amweni anomwiwa madeikoni ega.

Mitombo yatinopiwa nanachiremba kana yatinotenga kuzvibhedhlera imweni yakona tinonyorerwa pashi mashandisiro, imweni yakona tinogona kuerenga pazvipepa kana pazvimabhokisi zvinenge zviine mitombo iyi.

Kunewo imweni mitombo yatinoona kana kuti yatinoshandisa imweni yakona inoiswa mumvura kuti mvura yedu ichene kana kuti mutombo wedu uwuraye hutachiona hunokwanisa kuonekwa mumvura.

Kune imwe mitombo inooneka munyika muno inorapiwa ndiyo vantu asi imweni yakona inomwiwa, imweni inodzoriwa kunge mafuta saka ngatiziye mitombo yekurapa ndiyo yekudzora

Mitombo yechizvino-zvino, imweni yakhona murapirwe wayo, ngeyekuti kunyangwe vaya vorwarisisa vakaate pamubhedha, vanobairwa majekiseni, asi vakaata kudaro, eiiswa mwaanoiswa.

Mapilizi akanaka yaamho, asi tinoda kuti tikone kumashandisa, kuti tikakorere kuashandisa patinenge taapuwa ndiana chiremba anokone kuti rwarisazve.

Kuzvibhedhleya kwatinoyenda, kune mitombo yakasiyana-siyana, iyo yatinokwanisa kupuwa ndana chiremba, imwe yacho kana kusina, tinoyiona mitombo iyi kuzvitoro zviya zvinotengesa mitombo.

Mitombo yechizvino zvino yatichakata zvekuti yasaraude muntu unotoenda pachitoro chinotengesa mutombo kana kupuwa mutombo muzvibhedhlera wotorapika wotopona.

Mitombo yechizvino-zvino inouya mumhando dzakasiyana-siyana. Amweni anenge ari mapiritsi ekutomwa, hino isusu tinofanira kuziya kumwa kwakhona kuti tinoita mamwirei.

Mitombo yechizvino-zvino imwe yacho inotengeswa iri muzvibhokisi kana muzvigaba zvakakaka, zvinopa kuti iyemurike.

Kunevo mitombo imweni inouya iri muzvibhotoro. Asi muzvibhotoro umu munenge mune maphirizi anenga arimwo akabarirwa zvakanaka. Nesuvo tinofane kukona kuverenga zvakanyorwa kuti tikwanise kumashandisa.

Mitombo yechiyungu yakanaka uye inotipodza marwadzo ngenguva. Uye mizhinji yakona tinokona kuipuwa nemadhogodheya kana kuitenga.

Maphilizi atinotenga kuzvitoro, maphilizi aya ari yechiyungu kana kuti atinopuwa kwaana chiremba, akanaka maningi ngekuti, tinopuwa eindotirapa zvemene -mene zvatinozwa.

Kune mitombo imweni isikafaniri kutotamika mukowo wega wega ngekuti kune zvimweni zvirwere zvinofanirwa kuti vandu varambe vachinwa mitombo iyi zuwa ngezuwa, saka mitombo iyi aifaniki kutamika peshe patinenge teida.

Mitombo yechiyungu, yechimanje-manje imweni yakhona inomwiwa, imweni yakhona inouya iri mumapirizi, imwe tinoite zvekuibairwa, asi imwe yakhona inomwiwa, imweni yakhona inenge yeitapira asi imweni inoti dungirirei kana kuzhazhirira.

Mitombo yechizvino zvino ,mitombo inotipa kuti isusu kana tine zvatinozwa, zvirapike, ngemukuwowo uwowo uye zvirizvo zvandiri kurapiwa.

Mitombo yechirungu yayo mazuvano awa. Imweni yakhona inetekumwiwa kungati itiyi, asi yeyitotirapa zvatinenge techinzva.

Kune mitombo ye chingezi yatinomwa mazuva ano kunyanya taite besha tinopuwa mitomboyo tomwa tikamwa kudaro totozwa zviri nane pa besha riya.

Kune mitombo imweni yechiyungu inomwiwa yakaita mvura. Iyi inokwanisa kutirape mundani mwedu kana muchinge mwarwadza. Saka ngatiziye mitombo yekushandisa kana tarwadziwa ngemundani.

Mitombo yatinopuwa kuzvipatara, inoda kungwarirwa uye inodo mumwiwa. Tisati tapuwa mitombo yatapuwa kuzvibhedhleya, imweni yakona totoitsipika kana kurasha. Ngatimwe mamwire atinenge takabhuyirwa ngemadhokodheya kana ngemanesi.

Mitombo imweni inoshandiswa kuzvibhehleya iri yekubairisa inouya irimuzvibhohleya ,yauya iri muzvibhohleya asi inoda kungwarirwa kune chando kuite kuti isashata.

Mitombo imweni yechiyungu yatinopuwa kana maphilizi atinopuwa aya, tinosise kukone kumashandisa kana kumashandisa maringe nemanyorerwe kana mabhuyirirwe atinenge takaitwa ndianachiremba.

Kune mitombo iriyo mazuva ano inogadzirwa iyo inopuwa vana vadoko kuti vamwe. Mitombo iyi tikainamburawo tinozwa kuti inotapira. Izvi zvinoita kuti vana vadoko vadakarire kuimwa apa vachitorapika.

Mitombo yekurapa ndiyo mazuvano yati pwepwepwe yati fararira; kungoende pazvitoro zvinotengese mitombo wototenga, woronzerwa kana kutsanangurirwa kuti chirwere chaunozwa chinode mitombo yakadai wototenga womwa.

Maphilizi emazuwano, echiyungu, amweni atinomwa, amweni akhona tamajayira zvekuti atichabiri teyibvunza. Tinongoyenda kotenga kuzvitoro zvinotengesa maphilizi zviya.

Kune mitombo imweni inorapiswa antu inoshanda kurapa kuhamba kwengazi mumwiri kuitira kuti vantu vaderedzwe kuhamba kwaro kungava kuri kwekurumba.

Kune mitombo imweni inogadzirirwa vana vadoko kuti vasvute apo pavanenge veikura paya vakati svutei -svutei vanenge vanenge veirapiwa vanavo zvimakonye zvingada kuvakanyanisa mundani mavo.

Kune mitombo imweni, isingafani kutamikwa ,kana taenda kunaanachiremba, kunyangwe tikaenda kuzvitoro zvinotengesa mitombo, nekuti mitomboyi, mitombo inoda kutorwa kana kumwiwa, zuwa rega-rega.

Mitombo imweni inotengeswa kana kuti yatinopuwa kuzvibhedhlera inenge yakanyorwa magama amweni ekuti pamweni pakona munokorera kumaerenga asi ukatsanangurirwa unokona kuzoshandisa mitombo iyi.

Mitombo yechizvino zvino inoda kukona kuishandisa nekuingwarira, imweni yakona inogwarirwa muzvimbatso zviya zvinotonhorera kuti isashata.

Mitombo yechizvino-zvino, tinoona kuti imweni yakhona, inomwiwa ,imweni yakhona maphilizi, imweni inobairwa.

Imweni yemitombo yetinopuwa kuzvibhedhlera ngaanamukoti kana madhogodheya inode kukone kuishandisa ngekuti inenge yakanyorwa. Imweni yakhona inomwiwa imweni tinoite zvekuzora. Zveshe izvozvo zvinode kuziya kukone kuzvishandisa.

Mitombo imweni iriyo inopuwa kuzvibhehlera imweni yakona unoipuwa kana kuenda nayo kumuzi. Imweni inoshanda kubairwa.

Maphilizi atinopuwa kuzvipatara, anenge akanyorwa mamwiriro atinomaita nenguwa yatichamwa isusu tamapuwa tinofanire kutedzerere zvinenge zvakanyorwa kana kuti zvatabhuirwa.

Mitombo yechiyungu inouya nembando dzakasiyana-siyana, Imweni inomwiwa, imweni inoita zvekubairwa. Imweni inodzoriwa imweni inouya ari maphilizi.

Mitombo yechiyungu yakanakire pakuti aungomwi njee asi kuti unomwa zvinenge zvakanyorwa ngemadhokodheya kana ndiana nesi kuti uchamwa zvakadini.

Mitombo inotengeswa kuzvitoro zvinotengesa mitombo imweni yakona inomwiwa yeinyambomwiwa kudaro imweni inotapira imweni inozhazhira asi zvakanyambodaro mitombo iyi inodetsera yambo.

Mitombo iyo inopiwe kunana ndinoone kuti inoiswe zvinufoto zvechidhori kuti vana kudakarira Kumwe mutombo uyu.

Mitombo yechingezi iyo inopuwe kuvana yakanaka maningi ngekuti inouya ichimwika inoashirikazve nevanhu.

Mushonga kana mitombo yemazuwa ano imweni yakona tinoipuwa kuzvibhehlera kwatinoenda imweni tinokwanisa kuitenga kuzvitoro zvinotengesa mapirizi zviya izvi zvinoronza kuti patinopuwa mitombo iyi tinosisa kudzidziswa mashandisire kana matorere atingaita mutombo yakona.

Mitombo yechingezi tinoona kuti imweni yakona inouya iri yekubairwa mitombo iyi inoda kukone kuingwarira ngekuti iri yekubairwa inoda pano tondorera.

Mitombo yechiungu imweni yakona tinoiona echimwiwa emweni iri yekubaira imweni inouya ari mapilizi atinozomwa tinosise kuamwa semabhuirwe atinenge taitwa ndanachiremba.

Mitombo yechizvino zvino inweni yakona inogadzirirwa inogadzirwa vantu vakasiyana siyana imweni ngeinogadzirirwa vantu vakuru imweni inogadzirirwa vana vadoko kuti aone kuimwawo

Mutombo yeana adoko wanyamboenda kuzvitoro zvinotengeswa mutombo zviya awuneseki maningi wautenga ngekuti kazhinji kakona vanoise mufodho weana. Izvi zvinopa kuti antu musatambudzika kana mweida mutombo yevana.

kunewo maphirizi echingezi amweni ekuti ndikatomaziya aanei nekuti waenda kwachiremba wotomboziya kuti ukazwe soro rapanda wotombotenge phirizi rakati.

Mitombo yechiyungu yechizvino-zvino, kana kuti maphilizi atinomwa, tinosise kumaona nyore kuzvipatara, kana kuti matinomatenga kuzvitoro zvinotengesa mitombo.

Kune mitombo dzechiyungu iriyo inogadzirwa kana kuti yatinopuwa kuti tirapike ndiyo yetisingafaniri kutama misi yega yega.

Mitombo inoshandiswa kurapa ndiyo vantu imweni yakhona inomwiwa imweni yakhona inodonhedzerwa imweni yakhona inoita zvekubairwa imweni inoita ngekufafazeiwa kuti muntu aone kurarama kana kupona.

Maphilizi kana mitombo yechingezi, yakanaka maningi ngekuti inotirapa, yeinyaradza marwadzo, atinenge tinawo.

Motombo yechiyungu imweni yakhona tinoona kuti anouya ari mapilizi amwe anouya ari majikiseni asi imweni yakhona inouya yeiita zvekuzorewa kuti ione kutirapa zvinotirwadza

Maphilizi kana mitombo yekurapa ndiyo kuhamba kweropa anosise kuwanda munyika ngekuti zvirwere izvi mazuva anaya zvinoite ingatei zvati wandei maningi.

Mitombo yemazuwa ano yakanaka maningi ngekuti inotipa kuti tidetsereke yechirapa zvinenge zvakazi ndizvo zvatirikuzwa panguwa iyoyo.

Kune imweni mutombo yatinopuwa ndiana chiremba kana kuti yatinozi ndiana chiremba kana vasina voti endai munotenga, mitombo iyi inotirapa kana teizwe besha kana kuzwe muchifuva meirwadza ngebesha.

Mitombo imweni yatinoona kuzvibhedhleya, kana kunotengeswe kuzvimphatso dzinotengesa mitombo, imweni inomwiwa imweni yakhona inosanganiswa nemvura, tione kuimwa, imwenitinoita ekubairwa, asi zvakadaro inoramba yechitidetsera.

Mitombo kana mushonga inoshandiswa mazuwano inoda kuti vanhu vaziye kukwanisa kuishandisa kubudikidza nekuti painogadzirwa vanogadzira nezvipepa zvinenge zvakanyorwa mashandisirwo ainoitwa.

Kune maphilizi asingafaniri kutamikwa munyika muno, kunyanya ayo anoshandiswa ndiana mai ekudzivirire kuti vasaite mimba, maphiliziwo vanoamwa zuwa ngezuwa.

Madzimai kana akazvitakura kana ane mimba anofanire kuramba achimwe mitombo. Kana kuti tichiende kohloiwa kuti vaone kuti mwana uri kukure zvakanaka ere.

Mitombo yechizvino-zvino yakanakire kuti inenge yakaongororwa ndiana mazvikokota uye aina zvainozopazve zvimwe zvingadaro zveizokonzera kurwara mumwiri medu ngekuti yakaongororwa.

Ngedzimwe ndau kana zvipatara zvinorapa matambudziko emupfungwa kana kuve nevantu vanotidetsera maererano nezvirwere zvepfungwa, zvakakosha maningi.

Vanhu vanokuridzirwa kuti vaende nevana vavo kuzvipatara vandoongororwa veiramba vechiongororwa vamweni veibairwa kana kudonhedzerwa kuitira kuti utano hwavo hugare hwakanaka.

Kufundiswa kwezvehutano ngakupararire kunyangwe nekuzvikora kwemene kuitira kuti vana vakwanise kuzvidzivirira kubva kune zvimweni zvitenda zvingadai zveida kutibata.

Vana vanodakara yaambo kakurutu kana vakafunda veiite mitambo kuzvikora, izvi zvinovapa kuti pfungwa dzavo dzivandudzike, uye dzitambanuke, uye dzifarire kuda kufunda kwacho.

Bazi rezveutano pashi reshe, rinokurudzira ana mai, ana baba kana muntu weshe kuti ange achichengetedza utano hwevana.

Vantu maizviziva here kuti kune nguwa yatinofanira kuhamba kutoita mukuwo watinofanira kuhamba rwendo rwakareba uku kuri kusimbisa nyama dzedu nekudzinga zvirwere zvingadai zvirimo.

Ana adoko anofana kuramba achiendeswa kuzvibhedhlera kuti andonana nana mukoti kana ana chiremba achiramba achohloiwa achiongororwa eibairwa echionekazve kuti vari kukura zvakanaka ere.

Zvidzidzo zvekuthlakazekeze nyama yedu nekuti tigwinye mumwiri mwedu zvakanaka yaamho nekuti zvinotiite kuti tigare takagwinya.

Ana anokurudzirwawo kuti apote echienda kundau dzekuodakarira dziya kuite kuti pfungwa dzavo dzixakazeke, dzikurewo dzakangwaririra.

Vantu vanosisa kuenda kuzvipatara mukuwo watinenge tarwara kuti tiende kundohloiwa nemadhokoteya kana nevantu vanoziya tisangoti weshe weshe wataona totovhunza totofunga kuda kurapiwa ngevasikazi kuzvifundira.

Kufundwa kwemitambe yakasiyana siyana muzvikora, kwakakosha yaambo ngekuti kunopa vana kuti vange vane, vakure vane tsika yakanaka uyezve wechiziya kuti mitambe inogwinyise mwiri.

Antu tinosise kuramba tichiende kuzvipatara kunyanya kuendese ana kuzvipatara kuti vandobairwa kana kudonhedzerwa kana kundoongororwa utano hwavo kuti hwakadini.

Anhu azhinji anokurudzirwa kuti apote echiita tsika yekuhamba kana kuite mitambe inogwinyise nyama dzedu ngekuti ndizvo zvinoderedza zvirwere mumwiri mwedu.

Antu anokurudzirwa kuti arambe echiendesa ana avo kuzvibhedhlera vandoonekwa ngemadhokodheya, ndianachiremba kana anamukoti echiarapa echivabaira kana kuvadonhedzera.

Utano hweantu hwakakosha kunyanya utano hwevana. Vantu tinosise kuramba tichivhakachire anachiremba neana edu techiende koongororwa kuitira kuti varapiwe zvinenge zveitambudza.

Hwana hudoko pahunoenda kuzvikora hunondofundire zvakasiyana siyana kune mitambe inoitwa yakasiya siyana imweni ingaa yemuchingoyo imweni inga yekuridze makandira kana kuite zvinyi izvo zvinopa zvinovadakadza.

Kukosha kwedzidziso dzinoitwa ndiana chiremba neavo veutano mundu kana munyika kwakakosha yambo nekuti kunope chenjedzo pamweni pakona tinoita zvekuerenga zvinenge zvakanyorwa pamweni tinoyayiya kubva kuzvivhiti vhiti.

Zvakakosha kuti vantu vafundiswe maererano ngezveutano asi zve vachidzidziswazve ngezve kungwarira vana vadoko uye nevanorarama nehurema.

Ana adodori, anofanira kuramba echiende koongororwa, uyezve veirapiwa zvirwere zvevana vadoko zviya, veibairwa uyezve kutontedzerwa kuya.

Pane nguva imweni yekuti vantu hatizwi nyama dzedu dzeitakazeka tinosise kuende kuoongorwa ndiana chiremba, kuti tionekwe kuti chini.

Kuongororwa kwemadziso ndinombozwa kweidaidzirwa kuti uyai muongororwe madziso ,saka veruzhinji vanokurudzirwa kuti varambe vechienda koongororwa madziso awo kana vaya vanoidaidzira vodaidzira.

Asharukwa kana antu akura anokurudzirwa kuti arambe achienda kohloiwa Kuti varambe vane hutano hwakanaka ngekuti ndiwo vane nyama dzakuramba dzichipandiwa.

Anthu tikazwa kudaidzirwa kunenge kwaitwa ndiana chiremba ,ngatisagogoma ,gogoloza ,ngatiende tindonzwa kuti vanode kuti kudini kwedu kuyaiya kwega tozwa zvevanenge veida kuronza.

Inofana kuita pfungwa yevantu kuramba vakavhakachira zvibhedhlera kana kuvhakachira madhokoteya veindoongororwa kana kuhloiwa nyama dzawo nekuhloiwa zviyayo zvavangadaro veizwa.

Ngatirambe techindoongororwa nyama dzedu nemwiri dzedu kuti tirambe techionekwa tine utano tisaemere kuti tarwarisisa taata ndopotoende kwachiremba.

Vanthu tinosise kuramba teiyenda kuzvibhehlera tichindobetserwa ndanachiremba kana koongororwa kuhloiwa ropa redu kana kuhloiwa mapapu ,kuti tione kuti utano hwedu hwakamira pari.

Kune michini inokwanise kuongorora kunyanya anamai vanemimba inoongorora yomubhiira kuti kana vanamimba mwana urimwo mukomana ere kana kuti musikana.

Vantu kana tichinge takuwara kana kutitichinge tichizwa kurwadziwa mukati mwenyama dzedu tinosise kurumba teyi uenda kwachiremba tono ongororwa kunemichini iriyo ino ongorora mukati mwenyama dzedu.

Anhu kunyanya asharukwa anosise kuramba echiende koongororwa nyama dzawo ngekuti ndiwo aane zviyaiyo zvawanda saka anofane kudakarire kuramba vachiende kohloiwa.

Anhu tinokurudzirwe kuti tirye chikhafu chine utano. Chikhafu chine utano chinoita kuti ,isusu vantu tisabatwa ngezvirwere zvakasiyana-siyana.

Anamai anemimba anokurudzirwa kuti arambe achivhakachire anachiremba kana anamukoti echiramba echeinda kohloyiwe mimba dzawo kuti vaone kuti mwana wakagara zvakanaka ere.

Antu tinosise kudakarira kuramba teivhakachira ana chiremba kana kuti madhokodheya. kuti tiende kohloiwa nekoongororwa kana kubvunza zvatinenge teizwa kuti zviini.

Antu ngatidakarire kunoongororwa nguva ichipo patinonzwe dzeiita kungatei azvinaki mumwirimo tinosise enda kunoongororwa tokasire onekwa tokanikwa nguva ichakanaka.

Mishi inhani kukuita mitungu yezvirwere tinosisa kupfeka zvipfeko zvinoita kuti zvitidziirire kubva kuzvirwere zvinonga zvauya. Zvingadai ngekuxoka zvinovhara miro, zvinovhara maoko kunyangwe nemusoro mwemene

Zvitoro zvinotengese mitombo munyika zvinofana kuwanda uye zvinofanire kuwedzerwa zviti kundau dzatinogara zvionekwe zviriyo uyezve zvikwanise kutengesa mitombo inenge yeihanirika ngemuntu weshe.

Muzvitoro zvinotengese mitombo izvo zvinenge zvirimwo munharaunda dzatinobva ngazvinge zvakavhurwa. Kunyangwe nemazuva aya asikashandi vantu zvona ngazvivhurwe.

Zvitoro zvinotengese mitombo ngazvisadhurisire antu mitombo iyi kuyitira kuti vantu vawanewo kurarama. Vanemari nevasina veshe vawane ndaramo.

Kuwanda kwezvitoro zvinotengesa mitombo kuno kurudzirwa munyika yeshe kuitira kuti vantu vapone ngenguwa yavanofanira kupona pane nguwa imweni inokwanisa kurwara vantu vari kumakanyi vari kure nezvipatara.

Ndau dzinotengeswe mitombo kana zvitoro zvinotengeswe mitombo zvinofanira kunge zviri zvitoro zvinovhurwa mishi yega yega kuitira kuti patinoda mitombo tione zvakavhurika.

Maizviziya here kuti vantu mukaende kuzvitoro zvinotengese mitombo zviya vanonyore mazita. Mazita aya vanyora hazvichabvi zvinongwaririka kumichini iriyo yechingezi.

Muzvitoro zvinotengese mitombo munofanira kuonekwa cheshe chatinenge tichida chinoenderana neutano hwedu, zvingave zvinodiwa ngemadzimai zvingave zvinodiwa ngearume zvinofanira kuonekwa.

Zvitoro zvinotengese mitombo zvinofanira kuwanda munyika. Zvinofanira kuoneka peshe-peshe uye zvinofana kuramba zvakavhurika, ngenguva ,iyo vantu vanenge veida mitombo, kuti vasaneseka.

Zvitoro zvinotengese mapirizi kana kuti mitombo yekurapa ndiyo zvinofanira kutekeshera nyika yeshe. Zvinofana kungoonekwa, uyezve zvirambe zvakavhurwa kuti vantu vaone kudetsereka mukuwo uchipo.

Zvitoro zvinotengese mitombo zvimwe zvakona zvinofanire kuonekwawo kunyangwe pazvipatara pemene zvinofanire kunge zviripo asi nemundau dzatinobva ngazviwande .

Zvitoro zvinotengese mitombo zvinofana kuti chakata kuwanda munzvimbo dzega-dzega dzatinogara. Kuitira kuti mukuvo vatinotama mitombo kuzvipatara tione mitombo iyi kuzvitoro izvi.

Zvitoro zvinotengese mitombo zvinofanira kutengesa mitombo yazvo mukuwo wega wega patinosvika pazvitoro izhi tione kudetsereka ngenguwa.

Zvitoro zvinotengese mutombo zvinofana kuonekwa muntaraunda mwatinogara peshe peshe kuitire kuti tisapedze nguwa teimboende kotsvake mutombo kuretu.

Zvitoro zvinotengesa mitombo zvinofanira kunge zvakabeurwa mukuwo wega kuitire kuti patinenge tichide mutombo tinongosvika tichitenga mutombo torapika.

Zvitoro zvinotengesa mitombo ngazvinge zvakavhura nguwa yega yega uye ngazviwande munharaunda dzatinobva kuitira kuti tisahambe mimango yakareba kunotsvake mitombo iyi.

Zvitoro zvinotengese mitombo munyika yeshe zvinofanira kuwanda munharaunda dzatinobva kuitira kuti patinenge tasangana nedambudziko ingaa nguwai mitombo iyi tiiwone.

Zvitoro zvinotengesa mitombo. Pazvinotengesa mitombo, zvinonyora zita remuntu unoda kurapiwa, kuitira kuti vagare vanazvo mwavari kuitira kuti vagare veizoziya kuti muntu uyu chirwere chake ngechakati.

Zvitoro zvinotengesa mitombo zvinofanire kunge zvichitengese mitombo iyo inotirapa mukuwo watinenge tasangana nedambudziko, zvinofana kuvhurwa, ungaa usiku, ungaa mangwanani kana masikati, zvitoro izvi zvinofana kunge zvakavhurwa.

Muzvitoro zvinotengeswe mitombo tinoona kuti mitombo Iya painenge ichitengeswa inenge yakarongedzwa zvakanaka. Uye munokwanisa kuerenga muchiona kuti mutombo wamunoda ngeuyu.

Muzvitoro zvinotengese mutombo munofana kunge murimuzvitoro zvakahlamburika uye mwakarongedzwa zvakanaka xvinoite kuti vantu vasvika veide kutenge mutombo vanotengesa avaneseki ngekutore mutombo iyani inenge yeiidiwa ngeantu.

Zvitoro zvinotengese mitombo kana maphilizi ekuraoiswa ndiwo zvinofanira kutekeshera muntaraunda dzatinogara kuitira kuti tikasire kuona rudetsero patinenge tarwara.

Kuwanda kwezvitoro zvinotengesa mitombo yechirungu kunoderedzawo kufa kungaita antu munyika nekuti anokasira kuona kudetsereka nguwa iripo zvisinei kuti ndekupi kwavaro.

Zvirongwa zvekuhamba vanthu vechidzidziswa ngezveutano uye ngezvezvirwere zvingadaro zveida kuti bata zvakakosha maningi ngekuti zvinopa chenjedzo kuanthu.

Ana chiremba pavanohamba ndau dzakasiyana siyana vechironzera anhu maringe nezveutano, maringe nezvezvirwere zvinenge zviriyo mazuwao kwakakosha maningi.

Kuunganidzwa peya kwevantu veifundiswa kana veidzidziswa kana kupuva chengedzo maringe nezveutano kwakakosha munyika uye kunoite kuti vantu vagare vakachenjera kana kungwara.

Mishindane tinoona nezve utano tichihamba mundaraunda dzatinogara veyipa vandu yambiro kana kudzidzisa kana kuuya muzvikora memwene vechidzidzisa vandu nezveutano.

Vezveutano tinoona kuti mishindani vanohamba ndau dzakasiyana siyana veidaidzira kana kufundisa vantu ngezveutano.

Vezveutano vanombopota vachihamba vachidzidzisa vantu maringe nezveutano. Izvi zvakakosha kuitira vantu vagare vachiziya maringe nezveutano.

Vezveutano vanoramba vachikurudzira vantu maringe ngezveutano vachivadzidzisazve vantu maringe nezveutano. Izvi zvinooneka pavanenge vakanyora pazvikwangwari kana pamabhuku kana nepamapepa.

Vezveutano mune nguva dzavano mbotenderera mundau dzakasiyana siyana va hifundisa vantu nezveutano kuti vantu vaziye maringe nezveutano hwavo.

Vantu tinosisa kuendesa vana kana isusu vakona kuenda kundorapiwa kana vezvehutano vauya mundaraunda vane chinangwa chekuti vaone kurapa kana kudonhedzera vana.

Ana chiremba kana madhogodheya nemanesi kazvinjitu vane mazuva avanohamba vachiende mumandau mundau dzakasiyana-siyana, vechifundisa antu maringe nezveutano.

Kufundiswa kana kudzidziswa kungaita antu maringe nezvehutano kunofana kuwandudzwa munyika kuti vanoziva nezvehutano vahambe vechibhuire vantu maringe nezvehutano hwawo.

Kufundiswa kwezveutano hwemadzimai kunyanya irinyaya yekubara. Kwakakosha maningi ngekuti zvinoita kuti vantu vaziye pavamire panguva.

Vana sikana kuzvikora kwavanofunda pamweni pakhona vanotofundiswazve ngezveutano kukona kugadzira zviro zveutano hwavonkuti vakone kuzvishandisa

Madzimai kana asikana, anokurudzirwe kuti arambe achienda koodzidziswa maringe nezvekubara. Zvakanaka yaampho kuti vanthu vadzidziswe ngeizvozvo, ngekuti pane njodzi dzakati kurei, kana dzakati wandei panguwa yekubara.

Majaha nendombi ,eee pamwe naanamai vanofanira kudzidziswa ngezveutano hwekubara. Izvi zvinopawo kuti majaha kana ndombi vaziye ngezvenguwa yawo kana ichinge yaguma.

Anamai nana baba, akomana neasikana eshe anofanira kuenda kofunda maererano nezveutano hwekubara kuti vaziye kuti panguva yavanenge vaguma iyi zvoitika izvi zvinoda kudini.

Kufundiswa kwezvekubara kunofanira kubva pashi kusvikira vana vakura vachiziya ngezvekubara zvisazokarudza kunyanya vana vasikana nguwa dzawo dzasvika.

Ku fundiswa kwe zveutano hweku bara kwaka kosha kuitira kuti mbandara dzedu dziziye kana nguva yadzo yasvika dzoziya kuti zvata sangana nazvo izvi nge zviri.

Ana Mai anoramba eikurudzirwa naasikana kuti vaziye ngezveutano hwavo kunyanya zvekubara izvi saka vanobva vapuwa zvimapepa zviya zvavanoshandisa kuti vashandise.

Anamai vaka vane mimba, anofanira kuramba vakaenda kuzvibhedhleya koohloiwa, kuti vaone kuti utano hwemwana uri mundani, hwakanaka here

Anamai vanokurudzirwa kuti arambe veivhakachire zvibhedhlera vaendeyo nevana veindoofundiswa ngezveutano hwevana kukura kwavo kuti varambe veiongororwa.

Madzimai anofanira kufunda kunyahya maringe nezvekubara vanofana kunge vane ruzivo rwakakura kuitira kuti pavanotwara mimba Vasaneseka nezviyaiyo zvavanofana sangana nazvo.

Kune mitombo imweni yatinopuwa kana yatinotenga inonyaradza marwadzo kunyanya kune vaya vanenge vechiite zvekurumba kana zvekusimbise nyama dzavo.

Antu mwaizviziya ere kuti kurumba kwemene kunopedza matambudziko amweni angadaro eida kuzotibata ezveutano. Kurumba kunotodawo kuitwa kana zuwa ngezuwa.

Kufundiswa kwaantu maringe ngezveutano hwekugwinyisa nyama dzedu kunofanire kuwanzwa munyika dzeshe kuitire kuti vantu vagwinye munyama dzavo ngekuti ndizvo zvinoite kuti zvirwere zvizhinji zvitize.

Neavo vanoite mitambo kana vanoita zvekurumba, kugwinyise nyama dzawo, vanokurudzirwa kuti pavanoita izvozvozvo vanofane kupota veimwa nemvura kuitira kuti vasarashikirwa ngemvura mumuviri.

Kune kurapwa kunoite vantu vaya vanenge vakuvara kakurutu vechiite mitambo ino simbisa nyama kurapwa uku ana chiremba anoku kone maningi.

Kune zvimichini zvinoshandiswa muzvipatara izvo zvinoite kuti vanenge vakakuwara vaya vakwanise kuhamba ndizvo veigwinyisa makodo avo panguva yavanenge vachakakuwara.

Antu tinosise kuramba tichiite mitambo iya inothakazesa nyama. Inogwinyisa nyama dzedu, yakafanana ngekurumba, kana kutamba bhora .Kuitira nyama dzedu dzirambe dzakagwinya.

Kune zvidhloko zvinoshandiswa kana kuti zvinopfekwa kunyanya vantu veiite mitambo yekuginyise mwiri. Zvidhloko izvi zvinoite kuti vantu vasakuvara mukuvo vavanenge veiite mitambo iyi.

Avo vanenge vakuwara veichiite mitambo yekudakadzise nyama kana kugwinyise nyama eee tinoona kuti vanorapiwa panguwa iyoyo yavatokuwara.

Kune mitombo inoshandiswa kana vantu vachinge vakuwara vechiite mitambo. Imweni yemitombo iyi inoite zvekurabhirwa panenge pakuwara. Imweni yakhona tinoimwa kana kubhandijwa.

Kufunda kwezveutano hwedu mazuvano kwanaka ngekuti pamweni pakhona tinogugula totozwa maererano nezvirwere zvatinenge tichizwa.

Kufundiswa kwezveutano, kunofanira kunge kuri kwentharaunda, kana kuti kwenyika yeshe, kubatana kwevane ruzivo nezveutano, vodzidzisana kuti vangarwisa sei, zvirwere zvingadaro zvawira nyika dzeshe.

Kuongororwa kwemiri yedu kuburikidza kwemichini yechizvino zvino kwakanaka maningi ngekuti muntu unenge eitobhiirwa eitokombidzwa pamweni pakona kuti apo ndipona pane chiyayiyo.

Antu tinosise kugara tineruzivo maringe nezveutano hwedu nehwevamwe vatinogara navo munharaunda kana zvirwere zvingadaro kuda kutibata kana kuuya munyika yatinogara.

Michina yechizvino-zvino, inotidetsera isusu kuti itirape kunyangwe tiri kumbatso kana kutsvaka zvirwere kuburikidza ngechizvini-zvino chaayo ichi, tinokwanisa kutsvaka zvirwere ivhini pamafoni pedu.

Kune muchini mazuwa ano yechingezi inoshandiswa muzvipatara. Imweni yakona ine zvivhitivhiti, imweni yakona ungati azvi.. zvinotonakidza kuzviona zveitoshandiswa.

Mazuwano kuburikidza ngechingezi chaayo kune zvimweni zvinoshandiswa kana midziyo inoshandiswa kuzvibhehleya yechingezi yekuti inokwanisa kutoongorora zviri mukati mwemuntu.

Madhokoteya kana kuti ana chiremba vanenjira dzavano ningira ndidzo zvirwere vechishandise michini yechi zvino -zvino.

Mazuwano kuenda kuzvibhehlera kwakanaka maningi ngendaa yekuti ukaramba uchiendeyo unondonyorwa bizo rakone nezveshe zvako zvongwarirwa mumichini iya inozwi makombuta inogara yeizoziya kuti uyu ndiye uya ,madhokodheya nemanesi vechizoramba vechiongorora utano hwako.

Mitombo yechiantu kana mitombo yekudhaya ndinoona iri mitombo inotidetsera maningi. Naizvozvo magwasha kana mashango anemitombo iyi anofanira kungwarirwa.

Mitombo yechianhu imweni inotirapa ,tinoone kuti kazhinji kakhona, tinopurure mashizha , imweni yakhona inoshandiswe makwande, kana kuti nzinde dzakhona dzotirapa.

Tinoona kuti ayi shango reshepi riri munyika muno rinorapa, asi kuti mashango anorapa, anoda kuzikanwa, akazikanwa anoda kungwarirwa kuti anozopera.

Mashango kana magwasha anowanikwa mitombo anotsiwa mitombo anofana kungwarirwa kuti mitombo iyi isapera irambe iriyo tikaenda kugwasha tichiona.

Mitombo yechiantu imweni yacho yatinoshandisa imweni yakona inopururwa mashakani, mashakani akona ochwanya chwanya toamwa.

Mitombo yechiantu yakanakire pakuti hamuzobuditse mari meitenga asi mukaziye mushango marinoonekwa nembiti inokwanise kutirapa hazvinesi.

Imweni yemitombo yekaretu tinotoisima kumambatso kwedu imwe yakona taatisikatoziyi kuti mitombo. Asi teitoisima takainingira. Asi kuburikidza ngeasharuka, takazoziya kuti iyi mitombo, inorapa.

Mitombo yechinyakare yechaantu mazuvaano yaakurapa uyezve iri kupedza dambudziko ainyaradzi marwadzo kwega inotopedza ratinenge tinaro.

Mitombo yechinyakare kana mitombo yechiantu, ndakuona kuti mazuwaano yakugadzirirwawo yeiswawo muzvimabhotoro, vantu votoyitenga muzvitoro zvinotengesa mitombo.

Imweni mitombo yechiandu yekurapisa ndiyo, mimbiti yakona ikaonekwa inoita ngatei maruwa, imweni yakona auifungire kuti unorapa asi iyo yeirapa hayo.

Kukura kweshe kwatakaita hatisaiziva kuti gavakava ungaa mutombo unotorapa yaambo techitorikayateiripa huku asi isu vantu tanga tisingazii kuti rinotirapa.

Mitombo yechianthu yakatinakira yainga yakatinakirazve uye mazuwaano taakuona kuti mitombo yechianthu ndiyo yakunyanya kushandiswa ngeanthu kakurutu imweni yaakutogadzirwa yeiiswe muzvimapepa.

Imweni mitombo yechiantu yatakushandisa mazuwano, takuyita zvokuyimwa. Iyo, imweni yakhona yatinokwanise kutorima pamuzi pedu kana mumaghadheni medu.

Mashango anoonekwa mitombo yekare anofane kugwarirwa kuitira kuti mitombo yedu isatiperera tisarashikirwa ndiyo kana kuti magwasha edu asangotezwa tezwa kuti mitombo yedu ingapera .

Kungwarirwa kwemakwasha kana mashango edu umwo mwatinoona mitombo kakakosha yambo ngekuti tinozoona kuti mitombo iyi akasangwarirwa inopera.

Mitombo yechiantu, inoda kukona kuishandisa, nekuiziya, kuti ngeiri yakhona inokwanise kutidetsera, kuti tidetsereke mukuwo watinenge teida kudetsereka.

Mitombo yechiantu imweni yakona yakugadzirwawo yoputirwa. Mazuvano tiri kuona kuti vanhu vazhinji vari kuitenga yakaputirwa zvakanaka.

Mitombo yechiantu, mizhinji yakhona imweni tinokone kuiona kunana sekuru vaya vanoziya mitombo iyi kuigadzira nekuiziya kwainotorwa.

Mitombo yekudhaya kana mitombo yechiantu mazuvano yaakuputirwawo yei gadzirwawo kuitwe mumapilizi, izvi zvaakupa kuti vantu vazhinji vawashire mutombo wekare wechiushandisa.

Imweni yemitombo yechinyakare kana k yechiantu inokwanisa kutosimika mumagadheni mwedu pamuzipo mechitoziya kuti mitombo iyi yatasima ichatidetsera.

Mitombo yechiantu imweni yakhona inobve mumbiti dzakakura imweni yakhona inobva muzvimakwasha zvidoko saka tinoona kuti mashango kana magwasha edu anode kungwarirwa ngekuti anoti detsera yeyamho.

Mitombo yechiantu inosiyana-siyana. imweni yakona inotsiwa ichiryiwe nzinde, imwe inoryiwe makwande. Imwe yacho yaakugadzirwawo yechiiswa mune zvigubhu zvakanaka.

Mitombo yechiantu tinoone kuti imweni yakhona inosimwe mumagadheni ekumakanyi edu. Tinenge tiinayo, tangoti rwarei totokaya tozvirapa.

Tinosise kungwarira magwasha kana mashango ayo atinoone mitombo yedu yechiantu kuitire kuti isapera mitombo yakhona.

Mitombo yechiantu yakanakire pakuti isusu tinokwanise kutoona anasekuru atinenge tichigara nawo. Amweni anotogadzire mitombo iyi, amwe anokona kuitsakana kuitema painenge iri totoenda toorapiwa.

Kutoriwo nepazi, ari munyika muno, anoona ngezvemitombo yechivantu. Mapazi aya anofana kuremekedzwa ngekuti ndiwo anoziya, kushandiswa kwemitombo yechivantu.

Mushango ratinoona mitombo yechiantu , anofanira kungwarirwa mashango edu aya kuitira kuti mitombo iyi tirambe tinayo kusvika nariini nariini .

Magwasha edu ane mitombo kana ane mbiti yatinowana mitombo yekuzvi zvirapa ndiyo anofanirwa ku ngwarira kana kuchengetedzwa kuitire kuti mitombo irambe iriyo kuitirawo vano teera shure kwedu.

Mazuwaano mitombo yeku yechinyakare, kana kuti yechivantu, yekudhaya yaakugadzirwawo yeiiswa nemumabhokisi, imweni yakhona yaakugadzirwe kuite matsamba, toimwa.

Mitombo yechiantu mazuvano yonatso kunasisiriswawo yeiiswa mumabhedhlera akanaka akati mhoryo ekuti mukayamboningira mukasire kuda kurapika nekuti azvichamboiti kunge keying maenda kwasekuru .

Magwasha kana kuti mashango umo munoonekwe mitombo yekurapa ndiyo ingadaro yairapa antu kana mhuka akawanda munyika medu naizvozvo ngatimangwarire.

Mitombo yechavanhu ,mitombo yakasiyana siyana inouya ngemhando yakasiyana siyana imweni yakhona inogona kunge utori miriwo yatinorya yemene ,tisingatozii kuti tiri kurye mitombo asi yeitorirapa kwemene.

Ukaona mazuwa ano vantu vakazofunge pfungwa yekuti ngatichitore mitombo kana mashakani, makwande emiti dzedu tichigadzire mitombo yechiantu tipe kuvantu techiitengesa.

Mitombo yechiandu imweni yakona tinopurura mashakani tondoisa mashakani aya mumvura tomwa mvura yakona kana ichinge yapisha.

Makwasha kana mashango atinoone mitombo yechiantu akawanda maningi munharaunda matinogara asi chakakosha ngechekuziya kuti mitombo inorapa ngeiri.

Mitombo yechinyakare kana yechiantu yakanaka maningi ngekuti imweni yakona inombaatirapa chiriporipo tisingazi kumboitenga kana kumboihambira kuende kuzvitoro.

Bazi rezveutano dayi rabatana neasharuka emimiganga yatinogara, vokombidzwa kana kudzidziswawo ngezvemitombo yechinyakare, kuti vakwanise kuyitora vayigadzire kuti inge yeizotibatsira semabatsire anoyita mitombo yechizvino-zvino.

Mitombo yechiantu inouya yakasiyana-siyana imweni yakona inoryiwe mashizha imwe yakona inoryiwa imweni yakona inoryiwa makwande Imweni inoiswa mumvura asi yeshe yeitirapa.

Mitombo yechinyakare inowanikwa iyo mushango yairapa asharukwa edu ichiriyo uyezve ichiri kushandiswa ndiwo asharukwa nesuwo pamwe chete.

Anhu anofanira kudzidziswa nezvemitombo yechiantu variyo vasharukwa kana n'anga dzinoshandisa mitombo idzi dzinoziya kushandiswa kwemitombo iyi nekuiziya mitombo yakona inoshanda.

Mitombo yechinyakare yechiantu inenge yakasiyana siyana yakaita mashango asi yeitotirapa yeitidetsera mune zvakawanda.

Kurine asharuka akatopuwe matsamba ekushandise mutombo yechiantu uye nekurapa ngemitombo yechiantu.

Zvimweni zvimashango zvataogara nazvo kana zvataiona kudhaya tainga tisingazi kuti ingaite mutombo asi izvinezvi kubudikidza ngekuziya kotoita takutoziyawo kuti zvimweni zvishango zvatinazvo mutombo.

Anhu tinosise kudakarire mutombo yechintu imweni yakona inotobikwa toirya kana kuti imweni yakona inoiswe mvura toimwa .

Mitombo yechinyakare iri yechiantu inotidetsera yaambo kutirapa mumwiiri dzedu apo patinenge tasangana nedambudziko tirimumakanyi.